Tsingofira tsimbotohelefu tsi'mali, tsi mbesemu tsingali tsili atwela, batsirere khu meza

Umusaani ali khupiringisa kamatoore khu gari ali khu lugudo lumiliyu lwesi bilula. Bitima nga tsimotokha, ibyuuma, bibyombekhe bikali.

Gumudala gulikho tsinyanye gwabakho bilaazi gwabakho tsinzagi ni bibindu bibindi nga gamarofu

Babandu baane ela bali khu maato inyanza ingali ga maato garano

Umukyelema ali munimilo ali kulima weboyele sitambala khumurwe khwewe , weboyele ileso ikulu.

Kumuyekhe kumukali kuli atwela bakubusila mushifo shitwela, tsindulo batsibimbilila bulayi, shangelekha bisaala.